Munhukadzi ari musaruni ari kurukwa musoro . Akarukwa firihandi iri kuenda kumashure ine mamuthree kwekupedzesera. Akagara pacheya yepingi. Munhu ari kumuruka akapendwa nzara ,uye ane chuma muruoko.